Ha misile bolla nuus beettizayssi issi bitane gadi giddon keemikaaletha dozata bolla wurshi diddo gammara he doozatikka maaran tokethira bolla ha misile nuus bessees.

hayssa misilezan nuus bey dioge dumma dumma doozathi tokethi di dooga malanne heyssathikka kasama giddon dumma dumma mashinethan maaran thookethoga mala ha misile nuus bessees

hammi sileza nuus beeththizay asay haakime ooththi didiyoga malanne gare giddomu ruuchatha issife ship ooththidi giigis didiyoga mala ha haakime beeththees

Ha misilezan nuus beetizay asay gade gidon oothuwa oothidi diyoga malanne gade gidon puutiya kessidogey maaran gidoga mala ha misley nus qonccises.

Ha misilezan nusi betizayisi gaxxare giddoni diza Heera giddishini heyisapoekja deizaysapoe sinththara namu nayiti hamutidi diyo mala ha misileyi nusi kehippe qonccisesi

Ha misiley nussi qoncissiday asay bamuruta wokko muzia harra gadde effanaw aysuzzerra canissidayssa isuzze blla issi bittanney dizzayssa besses.

Ha misilezan nuusu beettizayssi dumma dumma gade giddon muurutati gakkoga malanne he gade giddo murutati oosuwa oothrhidi diyoga malanne hokkidi oosuwa ooththishe de'iza asata ha misiley nuusu besses.

ha misileyan nuus betidideyagey issi macasiya gare giddon oosoa ooththay dadiyoga malanne tukketa shiishay dadiyoga mala nuus beeti sheni he thukekka ayfe mala gidokka mala ha misile nuus bessees

ha misilezan nuus qoncisidage issi bitane giya giddo muruthata bayizi didiyo ga malanne dumma dumma giya giddo muruthathi ha kiyo ga mala hage misile noos qoncisees

Ha misile bolla nuus beetizayssi dumma dumma gare giddon murowusati woykko gare giddon disa paapaye giddoga mala ha misile nuus bestisheni he gare giddo paapaykka issife utoketho doga mala ha misile nuus bessees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko misile bolla nuus konchizayssi cora qommo lokkomayti issi patettan cora qommo merara shiqi gir uttutirashin qonchisees

Ha misilezan nuus beeththizay issi bitaney gada giddon eqqidi kushe bollan tuukecha ayfeta oyqqi duoga malanne ha misilekko beeththi di di'oga mala ha misile nuus qoncisees.

Ha misiliyan nus betishe dizaysi dumma dumma asati gade gidon oso oothishe diyoga malane hesatika tokidi muzaya gade gidope kesidi diyoga ha misilen qoncises

Ha misilen nus bolla dumma dumma asay issipetethan eqqosona,hessatikka dozatta tokkanas gigaththo mala Hagan diza Asati misille bolla qonccetidosona.

hamisile bolla nuus beetizayssi dumma dumma asati issi petethan e quuga malanne he asatu issi issi kushani doozatinne gatamay dooga mala ha misile nuus kee hipe qoncisees

Ha misilezan nuus beethizayssi issi maccasiya kushani gade giddo murutasi gakkidoogetha oyqqada madabera giddo gelisaydda disheni ha macasiyakka eqqooga mala ha misile nuus bessees.

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora attumasay issipetethan uutha gade garsan eqqidi nam7u attumasati uutta sabale tokkishin ha misile nuus qoncisees

ha misilezan muus beetizay asay gade giddon ooso ootti didiyoga malanne gisse gakki dooga punnanawu giigis di dioga mala ha misile nuus qoncisishen e asatikka cora gidoga mala ha misile nuus qoncisees

Ha misile zaannus beetthis diiyage dumma dumma asati issi petethan eqqidinne uttidi ha misileakko beyi didi7o ga mala qoncesi shene hagemisile beyi didi7oge asay issi petethan eqquga mala.

ha misilezan nuus beeththizayssi dumma dumma asati issi patethan eqqo ga malanne heyssateppeka issi baggar di7iya bitane qasse gade giddon oothiya oosota gidoga mala ha misile nuus bessees

ha misile bolla noos beetizayssi gare giddon asati maaran goy didegadanne bul7u didoga mala bessi shin heyssappe sinthara issi macazi ha xeellay de deoga mala ha misile noos bessees

ha misileza nuus beethisayssi issi macaseya gare giddon hokkara uusooga mala bessi shini he bachase pe qasse zokkoan issi nai ba7eththido mala ha misile nuus bessees

ha misiliya bolla beethtizay gadenne gadeya giddon ooththi didiya na7u asati beettishin he asatikka hokkiri oosoa ooththi didiyoga mala ge misile qoncisees

a misile bolla nuus beeththizayssi dumma dumma macasa issina ooso ooththayde duuga mala gidishin heyssaka qoncora oykkoga mala ha ceellay da uutha giddon dishin ha misile nuus bessees

ha misilezan beetizidiyage dumma dumma gare giddon oosoa ooththanassinne maadettanassi dandayiza kaame gidoga malanne he kaamekka gare giddon muruthasa woykko maatha haatta ushshi didoga mala ha misile mus qoncisees

Ha misile bola nus betizayisi woyikko ha misile bola nusi qonicizayisi kameza gidishin he kame goayikka ha tekinolojiyani osetiza kame gididayissa kame goayikka gade garisani deiza sabile shisho getetizayis qoncisesi

Ha misilezan nuusi beetizayis gade giddo kaameti woyko hmhade giddon oothiya dumma dumma kaameti maarara eqoga malanne he kaametu gidoppe issiniya zo'o gidoga mala ha misiley nuusi besesi.

Ha missile bolla nussi qoncizayssi dumma dumma gade gidon ooththo madizazan gidogga mallanne hessikka zo'o gidogga malla nus qoncisishshini xuqiya bolla eqogga malla ha missiley nus qoncissees

ha misile nuus bessizayssi gade giddon oosoa ooththiya gaggidoga malanne he gade giddon ooththiya kaame gidoga mala giddes shin he kaamekka zo7o gidoga mala hage misile nuus koncesees

ha misilezan nuus beettizayssi gada giddon oothiza kaame gido malanne heyssi kaamekka kumetha gidenna mala ha misile nuus bessi shin heyssika dumma dumma merasa oykqoga mala ha misile nuus bessees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi issi githa dalga gadin gakkidasabile ha teknolo giyo medethida kaame hessa bele shiishshishin misile qoncisees

ha misilezan nous beethizayssi dumma dumma gade giddo muruthata ooso ooththanas maranne heggade giddo kaame giddo ga mala heyssekka zoo gido ga mala ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko misilen nuus qoncisayssi issi athumade hawudaya tiknolojiyan medhetida marshine ba kushen sugishininne heyppe sintha baggara qeeri gaththa keeththay de7o gaadan qonchisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qonchizayssi cora asay issipetethan eqqi uthidi hawadiyan teknologiyan medethida marshine shiphi giri xeellishin misile nuus qoncisees.

ha misilezan nuus beethizi diegge gade giddo ooso ooththanasi maadettiza kaame gido mala gidishin heyssi kaamekka sintha misile mathas shiiqidi eqqoga mala ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi cora a teknolojiyan medhetida maashinenne kaame issipetethan maaran eqqi7uttirayssa misile nus qoncisees.

amisileza nuus beettizayssi dumma dumma gade giddo murothasi gakkida geeta giidishin hegere giddon murothati gakkida geeta gade giddon de7iza geetha karkesidi gakkidageeta bessideshin hamisile nuus bessees

Ha misilezan nuus beetizayssi dumma dumma asay issi pethethan eqquka malanne heyssi asatikka sinthara qasse gade giddo muruthayduuga mala hage misile nuus qoncisees.

Ha misilezan beetizayssi dumma dumma gade giddon murutata asayi giya giddon bayzanasi kessoga malanne eeta gidoppenne issi bitaney keshe xaaxidi uttida mala ha misileyi beseesi.

Ha misile bolla nus bettizayssi issi bittaney betishin hessa bittaneppe sintha bagara dumma dumma gade giddon betiza muruttati gakkoga malanne sintha bagara mahalen qase oge doorra mala misile nus besses.

Ha misilezan nusi betiza izan issi bitane gade giddon oso oththidi didioga besiya malane he issi bitane kalo omarosan oththidi diyoga mala besishine issapeka qassi ogera biza haththi diyoga mala ha misile nusi qoncises

Ha misilen nuus beeththizayssi issi bithane gade giddon eqqoogaa malanne hameththiiddi diyoogaa mala ha mislee nuus bessisheeeni he gade giddon muruthathikka gakkoogaa mala nuus bessees.

Ha misilezan nusi betizay asayi gade gidon osota otanawu iqidiya kesididiyoga malane he asatika issippetetani ha misileka xelidi eqoga mala ha misile nusi qonccises

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qoncizayssi keehi githa dalga gadin gakkida tiya badalay de7o gadaninne he badala garsan issi athumade hemetishin misile qoncisees

Ha misilezan nus beetizayssi dumma dumma asati issippetethan gididi eidoga malanne uuththa gidon eqqoga mala ha misile nus qoncisees.

hayssa misilezan nuus beyidi di'ogey gade giddon de'iya murotati gakkirawageeta dumma dumma heerappe asati yiri beyididiyoga malanne he asatikka maarara beyididoga ha misiley nuus qoncisees

amisileza nuus beetizayssi kasama giddon de7iza dooga dalga asathi kaxxare giddo galidi gada giddon diya muruthati gakkiroogeetha be7i didooga malanne zoreth didooga mala ha misile nuus bessees

ha misilezan nuus beethtizayssi gade giddo muruchati gakkida gidisheni hegade giddo muruchati maalan tookethiroga gidishsheni hegade giddo muruchatuppe maalen ogediyo gaadan ha misile nuus bessees

ha misile bolla nuus beetizayssi issi macasiya agade giddo muruta shi uothada na7u kusheyanne oyqqi doga malanne ye macasiyakka kushan gistiya oyqoga mala ha misile nuus bessees

ha misale bolla nuus betthizayssi gade giddon ooso ooththi di doogetha gidishin hehissetikka issoy eqqida ga gidishin issoy qas hookkiede ooththoka mala ha misile nuus bessees

Ha misilezan beeththizayssi issi bithanee doozatha thokkiiddi diyoogaa malanne he bithaneppe miyye baggara qassi wogga dalgga simminththon ooseththira keeththay de7iyoogaagaadan ha misilee nus besses.

ha misile bolla nuus beettidayssi dumma dumma asati issi petethan eqqidi zoorethi dooga malanne he asatu masazanne dumma dumma doozati douga mala bessi shini heyssatikka issi gidooni poolise dooga mala ha misile nuus qoncisees

ha misile bolla nuus bessizayssi dumma dumma dunguza ma'ira asati dozata kusheyan oyqooga malanne heyssatikka issipetethan shiphigi eqooga mala ha misiley nuus bessees

Ha misile bolla nuus beettizayssi dumma dumma qare giddon de'iza asata giidishin heyssasikka issi bollan wuthidi miic idiidinne ka7idi da7izaageetha hage misile nuus qoncisees

ha misilezan nuus qoncisidage kameti maara woga naa gidi biiddi di7o ga malanne kametu miiyappe asathi di7o gaa mala hage mishile nuus qoncisees

hamisile zaanos bethtizayssi dumma dumma asathi issi petethan eqquga malanne heyssa macasi sinthen beeththa yede douriqa gidishin heyssappekka guyera qase dalga doozath doga mala ha misile nuus qoncisees

Ha misile nuus bessizayssi dumma dumma dalgasa hande iza doozata gidishin he doozata baggara haaththay doga mala gidishin he doozata bolla dine bolla shin haaththanne dumma dumma elektireal'emmiza mabraach qaaxo gidishin ha misile nuus bessees

Ha misilezan nuus beetizayssi dumma dumma kare giddon beettizayssi woykku gaddeppe gaxa baggar beettizayssi dooza gi dumma malanne he doozeyakka barka beeththayda di'u gadan ha misile nuus bessees

Hamisilezan nuus bethizayssi dumma dumma asay issipetethan haasay dene zoorethan assi issipetetan shiqoga malanne heyssappe dumma baggara qasse dumma dumma maxaathi maatham uthu ga mala hamisile mus bessees.

Hamisilan nuus beettizayssi dumma dumma kasama giddon deiiza asati istipetthan gideri doozato giddon eqqoga mala gidi sheni hage misile nuus qoncisees.

hayssa misilezan nuus beeththi didage dumma dumma asati katama giddoppe issi petetan shiiqidinne douzasa eta kushen oyqi dooga mala beeththi dida ishini hayssa misile nuus bessies

Ha misilezan nus betizay gade gidon murutat gakoganne gakibeynaga mala ha misiley nus besishin garsa bagara diyagey gakoga mala hagey misiley nus beses.

Misile bolla nuus beetizay,dumma dumma gade giddo muurutati gakkidinne bayzetanasi Giya ke'ido mala bessishe nuus ha misile qoncisees.

Ha misile bolla beettizayssi woykko misiliyan qoncizaysi santha muruuta gidishin he santha giddoni issi bo7a addey santhaza maxishin ha misiley nuus keehippe qonccisees.

Ha misilezan nusi bettizay gade giddon murutati gakidoga malane giyan bayizetanaw kiyidoga mala besishin heyssatika madaban madaban shiphi gidi uttoga mala ha misile nus besses.

Ha misilezan nus betizay dumma dumma gade murutati gakoga mala asyi bazanaw giya kesoga mala ha misiley nusu besishin hesatapeka gaxara dumma dumma asaya shamanaw yidoga mala ha misiley nusu beses

Ha misileza Gidon nusi betiddayi duma duma gadeza giddoni gakidda murutazi gakidageta assayi bayizanasi giya kesogga mala ha misileyi beses

ha msiley nuus qoncisizayssi dumma dumma gade giddon murutati gakkidagetta gidishshin gade giddo muruttasi dolana malla issi bitane haaththa ushshidi dogga mala he bessiishshini ha msilley nuus qoncisees

ha mishileza nuus bessizayssi dumma dumma gade giddo muruthasi gakko kamalanne hekede giddo muruthasi gakkidageta bayzana sigiya giddo kesu kamala ha mishile nuus qoncesees

ha misileza nnuus beettizayssi dumma dumma lo'iza gade giddo muruuthasi lo'osan gakkoga malanne heyssathika gakkidageeta gidishin bayzethanas keedo ba mala ha misile nuus bessees

hayssa misilezan nuus beethidideyage dumma dumma doozata uqire gidishin heyssikka ba fuuteya keso ga malanne baagita shiphi giid oyqo ga mala ha misile nuus qoncisees

ha misilezan nus beti diyooge dumma dumma muruthatha asay ya giddon bayzano kesoga malanne ha muruthatikka lo'ozan kayi dooga mala hagee misile nus bessees.

Ha misilezanus beeththizayssi dumma dummagada giddo muluthasi bayzethanas kkiyoga malanne heyssasi muluthatikka madaba madaban hentha soonxan uutha gooda mala ha mislenus qoncisees.

Hamisilezan nuus beethizayssi dumma dumma asati shamiddinne dumma dumma asati bayzidi de'ishini heyssatikka katamappe gaxxareppe hara dumma dumma heerappe shiiqo hasa mala gido gaadan hamisile nuus bessees.

ha mmisile bolla nuus qoncisizayssi gare giddon murutata sabayzanassi asay kasaman mitha bolla ci shire keso ga mala bessi shin heyssekka zo7o gidoga mala ha msile nuus bessees

ha misile zaan nuus beetizayssi dumma dumma gare giddo muruthasi gakkida geeththaki dishin heyssasikka lo7o xekan gakkuda geeththaki dishin hayssa misile nuus bessees

Haa misille bolla nusi betizayissi dumma dumma asati oththa oththidi diyogganne hessatuppekka issi macashshiya cishsha oyikkada kushshenni oththayidda diyogga mala haa missileyi nusi besees.

ha misile bolla nuus beettizayssi dumma dumma gade giddo kaameti woykko gade giddon asa maaddanawu dandayiza kaame gidoga mala ha misile nuus qonxis shin heyszikka karetha gido ga mala bessees

Ha misilezan beettisayssi eessay keeththay duuga malanne he eessaykka keeththa giddon dishini he eessa keeththaykka birata bollan utoga mala gidishini ha misile nus bessees.

Ha misile bolla nuus beeththizayssi woykko misile bolla nuus qonccizayssi ha wodiya teknoloojiyan medheththida kaame gidishin he kaame go7aykka gadeppe sable shiisho gidirayssa mala misile nuus qonccissees.

Ha misile zaynus bessizayssi dumma dumma asati ceesha keeththa giddon ooso ooththi di dewe malanne he asatikka minosethan ooththidi da'ishin age misile nuus bessees

Hamisile bolla nuus qoncisiyage issi macasiya oosoa ooththayda diuka malanne ciishatu keeththa giddon ciishshata oyqada oosoa ooththayda diyuka mala hamsile nuus qoncisees

Ha misile bolla nuus beetisayzi dalge denban gade di7ogadanne he dalga gade giddon qasse aduussa ogyani goshak mokaame woykko bul7i di duoga mala ha misile nuus bessees.

Ha misiletan nuus beeththizay issi bitane kaamiya laaggi didoga malakka hege kaameka gade giddon ooso ooththethi didioga mala hage misile qoncis shin hage nuna besses.

ha misile nuus bessizayssi gade giddon diya gade kaame ooso oothi di di7oga malanne heyssatikka na7u kaamethi bul7i di7oga malanne ohiyara pidi diyoga mala ha misile nuus qoncisees

Ha misilezan nuus beethizay issi bithane mangu gakkiraga oyqqidananishin bessi shin hage misile nuus qoncisiyoga eris shin heyssi bithaneka maaaa maa'i lo'oga mala habmishete qoncises.

ha misilezan nuus beettizay dumma dumma asati maadethidi gare giddon maara nangidi zeretha zeri di diyo waadanne oosoha ooththi diyoga mala hage misile nuus qoncisees

ha misilezan nus beetizayssi issi dalga san gidoga malanne he dalga san qase adussa baggara makinati doga mala dumma dumma po'osay doza mala ha misile nus qoncisees

Ha misile noos bethizayssi dumma dumma dalga sohan diza issi birase gidishin hehysati garsa birekka addussa dalga sohan maathay doga mala age misile noos bessees.

Ha misile bolla beettizaysi woykko qonccizaysi keehi be'anawnne gelanaw yashiya wora achan lo'o lo'iya haathay goggishe misile nus keehippe qonccisses.

Ha misile bolla nuus beettizayssi issi bitaney oothidi gadiyan oothidi ha xeellidi diyowa malanne heysappe issi baggara qasse maashine diyoga mala ha misile nus bessees.

ha misilezan nuus betizay asay haaththa gaxan eqqo gammananne issi adussa ogiyani haaththay bidideyo gammala hage misile nuus bessees

ha misile bolla nuus qoncisizayssi asay issi petetan maara naan gedi eqooga malanne hokkidi ooso ooththi didooga mala bess shin issi bitane na7u kusheya xoqo ooththidi ha misilekko xeeli didogadan ha misile nuus qoncisis

Haa missilezanni nusi qoniccizayi dumma dumma Soo medosata dizo malanne ,hesa medosatikka hesi geththi ichchodo malanne iso isoyi eqido malanne haa missileyi qonccisess.

Ha misilezan nus betizays duma duma katha kethape kezida mizata gidishin mithati qaxidogamalanwe eqidogama misiley nus qonicises

Ha misilezan nus beetizay duma duma booratinne miizati beetishin hessappeka miizati miyo maatay eta sinthan diyoga mala ha misiley nus qoncisees.

Ha misilezan nusi beetizay issi miththay xishethi uthiro mathan issi aya deshiyo oyiqada tokada Miya uthidoga mala besishini heysapeka iyi mathani issi keeththay diyoga mala ha mishathe konc'ises.

Ha misiliyan nuus beettiyage miizati eqqoga maranne issinniya qasse sintan miiza mara yeraydda diyoga mala ha misile nuus qoncissees.

ha misilezan beettizayssi dumma dumma miizati eqqida gadanenne dumma dumma miizati ichi doogadan ha misile mibessi shin he miizatikka dirsa giddon doogadan ha misile nuus bessees

Ha misileya bolla nuus betizayssi dumma dumma boorathi qashoan di7oga malanne gidishin he qasho bolla diya boorathi maarara eqoga mala bessi shin heyssappe baggara qass asati di7oga mala ha misile nuus bessees

amisile bolla nuus beettizayssi dumma dumma so medoossathi eqoga malanne hemedoosazikka dumma dumma merandoga mala ha misile nuus bessi sheni hemedozazikka deesha gidoga mala ha misile nuus bessees

ha misilezan nuus beettizayssi woykko qoncizayssi issi atthumade ba kushen lokke oykkidinne he lokke xeeli di keehuppe ufayexishin qoncisees

Ha misilezan nus beetizayssi dumma dumma heedzdzu parati ha xeeli diduga mala bessi shene he paratu bolla qasse isson issonzan dumma dumma zo7o malatha doga mala amisile nuus bessees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko qoncizayssi keehi bone daaniza denba bolla cora meheti heemettishininne mela maata issipetetan mishin misile qoncisees.

Ha misilezan nuussi beeththizayssi issi bithane gade giddon doozatha maaraara ooththiiddi dooga malanne he issi bithanekka a bollan dumma dumma natsalathi wodhdhi7uththoogaa mala bessisheeni hagee misilee nuus qonccissees.

Ha misile bolla nuus beetizayssi issi bitane gade giddon oosa oothidi diyoga malanne bul7idi diyoga mala bessishenne he gade giddo zerethi maaran zerethoga mala ha misile nuus bessees.

Ha misilezan nuus beetizayssi dumma dumma asati issipetethan dooga malanne heyssikka gaashe gidoba mala bessishini gaashiyakka asay dumma dumma masfaren oykiidinne madabere giddon gelsidinne kesidayshin ha misiley nuus besses.

Ha misilezan beeththizayssi dumma dumma gade asathi ooso ooththi diyaga malanne heyssappe sinthara issi poolise biitha bookkidi da7ishin he biitha bookidi diyagekka doozata tokkanaas gidoga mala ha misile nuss bessees.

ha misilezan nuus beethizay asay gade giddon doozata tokki didiyoga malanne oosota ooththi didiyoga mala bessisheni hegappeka harara qasse haaththa ushi didiyoga mala ha misile nuusi bessees

Ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus konciizayssi cora kaththati madaberen maaran shiiqi uttirashininne he kathatikka maara maaran baynta sowan shiphphi gidi uttirayssa qonciisees

ha misile bolla nuus beettizayssi woykko ha misile bolla nuus qonchizayssi keehi gitanne dalga gaden zaretira giste gakkidi lo7o muruta immishin ha misile nuus qonchisees

ha misilezan nuus beethtizayssi issi bitane gade giddon deyiza murothay gakkoga mala ba kushen oyqidi xoqo othidi beeththidi da ishinne ha issappeka qasse gaxaara muuze dumma dummasan deydua mala ha misile nuus bessees

Ha misilezan nuus beeti didiage issi macasiya gade giddo muru wuthata oosoa ooththana si giyans ooththayde diyoga mala hage misile qoncise shin he macasiyakka kuwa giddon uthoga mala hage misile nuus qoncisees.

ba misile bolla nuus beeththizayssi issi bichane gare giddon ooso oochchi di doga malanne heyssi bihanekka maatha ba kushin oyqi doga mala bessi shin heyssikka uthoga mala ha misile nuus bessees

Ha misilezan nuus beethizay issi bitane doozata maarara wotho ga malanne heyssi bitanekka hokkidi doozata maaran ooththidi di'o ga mala ha misile nuus qoncisees.

Ha misile bola nusi betizaysi duma duma asati dokitereti dusa banta agaza imanas efogadan betishin hesatika dokitereti miizata narpe cadidoga mala ha misiley nusi beses.

Ha misile nuus qoncisizayssi dumma dumma asati waykko doktereti miizatonne boorathu giddoni xaliya eta bolla immanasi qaaci didema mala ha misile nuus qoncises

ha misile bolla nuus betizayssi dumma dumma medoosatinne dumma dumma bone wodde medosati beethi didoga mala gidisheni heyssi bisanekka he medosata kushen oyqo ga mala ha misile nuus bessees

ha misile nuus qoncisizayssi issi bitane gade giddo muruthasa woykko harithi maanaw dandayiza quma essana madabare giddo gelisidi mizidi do7oga malanne bitane ha xeeli do7oga mala ha misile nuus qoncisees

Ha misilezan nus betiziysi dumma dumma mehey ha xellidi diyogamalanne He meheyka gushemane gidoysa malane gidoga mala besishini he meyikka dumma dumma sohan qaxxidi mizagada mala ha misiley beses.

Ha misilezan nus beeththizay godare gidishiini he godareekka haa misiliya baggakko simmidi harasaa xeelliiddi diyoogaa mala hagee misilee nus qonccissees.

Ha misile bolla nuus beethizayssiyssi hessi medoosa gidishini hemedoosaykka hamethayda dooma mala beeththayda dushiwuni hessakka karetha gidoooga mala ha misile nuus bessees.

Ha misile nuus qoncisizay issi bitane issisa malathi didoga malanne he bitanekka dumma dummabata ba bolla kaqoga malanne shugutiya oyiqoga mala ha misile nuus bessees.

ha misilezan nuus beettizay godareti beethishen he godaretikka dumma dumma oosota ooththi di diyoga malanne issi patethan gididi qaaxi didiyoga mala ha misile nus qoncisees

Ha misilezan nuus beeththizayssi dumma dumma hara duuda gidishin heyssasikka duuna du7idi bei didiya medoosa gidishine bessees.

ha misileza nuus bestizayssi dumma dumma dozatha gidishine he doozathu giddoppeka medoosay dooga mala bessi shini age misile bolla wogga gi doga mala ha misile nuus keehippe qoncesees

ha misile bollan nu beey gidoge haaththa giddo bollan deya gumare gidishin heyssikka haaththa giddon ha7i de7iyoga malanne he haaththaykka bulko gidoga mala hage misile musqoncisees